mbaldoo o fogole maxey simnaa Diarere fop goor fo rew maak faxa caaƴ miyo mi Fatpu Faye moƴo andel no Fatou Ablaye mi ref president i manaam mi adwa nu den groupement le ii

fedee jam Djiby nam nu mbiyu kou nuun wey no jam soom maxey simna wee ndefna mene fop mi ne'e Amy Diouf <crosstalk> Amy Aziz <laughs> I Aziz Ly axa a groupement le moom wax deg in way nga'a qoox ina paax a kam fog teen de so jala teen i kam foog teen rek inchaala

i mbal dooko fogo Diarekh maxey simna nuun oxu refna no gonum fo na simangolum waasnuwa xaq wasana nuun yasam rooga fokata waasana in fop i ndokna na ndiing ne na jam sutu teen na jam sutu teen na jam foof le gar a ɓuumb yem nen glace i mi ne'e Khady Ndaw i gen Sombene 1 i

i mbeede jam o fogo Diarere maxey simna nuun na kon nuun fo simangol nuun miyo mi Aissatou Gueye moƴo a andel koy no Aset Gueye Madame Diafato tew Ndane Diafate Omar Diafate a ndoyeem

naangiram jang na kay

mi ref secretaire fee groupement le

i a naangamo bindaa teen mayu de

i mee i eetit na tiye kaa ref groupement laa ando naye kaa ref groupement laa Diarere tout mbaxuna Diarere fop mbogu teen commune ne Diarekh tout quartier fuu refna maire den jile a lulit quartier fuu refna ref maire den jile a lulit bo neen i ngetu mbokatooroyo a yoona koy fo ecole yit naana jang nita a sereer Ndane Diafate tena jang nana in yee i njanga njanga boo o xiidole fag ecole ne weg wee saq na projet ne a inooxe pour i njang nan i mbya na nuun foramtion nu njalikoyo ale xaa ref keeneu mbug na o njalik maaga sax yaaga Ablaye jilanu in bala projet ne fadiid kaa ten leyu yee a ngara nga saaxes keeke mbugu njalikoyo yaam keeke moƴu yoomb ma te ref keeke i mbiya wala yaate garna i mbi i njang na neene bo ecole ne weg koy soo de leya ine ndiik koy ndam yo bes i ngariid mbissida nuun oxaa ando naye tena former kaa nuun yee xaaga garna yit ñaal ɓetika fiyu fo in formation a pare a xaad i yoq meen ino kos kos naa no doole in mbokataa njikaa yo njala njikwa tinaa kaaga daal i ndeftu meen

a yoomb a a parce que meete refna keeke i njaka tout daanaka ten i njala kam pin ke in kaa koy kuu ga'oona a jga xaa moƴ nga ando ten naate moƴna yoombit wala naate moƴna o ñofit xa calanaxe mbog ree calel ke mbong calel ke mbon ree a caloondola yit fog ree o reta ngaa bo maana xana jeg maate ɗom na ndaa dara i ñafe in rek bata suur bo meete refna ina mbiya nata ina qoox in o leŋ garate a jang na in ina njalana taa qoox in njikwaa yo

xa'a i ndaawa fule attestation koy

i mat koy de naate xaadu in wey njala na a qoox ino mat

yeede ngaand na fo ndiiki i njala no cafa ɗak o leŋ lal gane in ina njala nan a qoox in i

iyo Djiby ke buguuma demb teen ten refu yee oxe fiyan na in formation fee yaate xaadu in wey njeema na qoox inoyo kaa i njala na qoox in njikooxa yo nda yit a cikaxa le refe kaa jafeñ na lool yaam manaam i njala nga boo pare daal kaa i nganjan place ale Ya Fatou presidente fee meene daal wiin we sombanoyo a njiakaayo keede soxla nayo teeno yo xa yenga xene mbaaf na i njeg a ten commande itam boo i njala naan o ten roog moƴu boote mbisel commande faa retna Dackar oo boo a mbise tena tam a xooyta meen e waxdeg calel ke a mbaxayo

iyo no ecole ne nowe naa njanga no ecle ne yoo rek classe ne vingt cinq personne a fiyu manaam wiin xarɓeen ɗik fo wiin ɓetuk i fo waaga yit ten ref ref weena mbiya formation feeke

xa'a leŋ we wene way kam o Diarere pisale Diarere a mbogu ndaa ngene kamo Diarere kam fee meeke yaam a jega teen oxa gena a Ndiarem a jega teen oxa gen na wene o Sikim weene fop gaa ngetiida yo fo in meeke i mboka tooroyo wene a NDoyeem wene Yangoum wene a Sombeme wene Diamagene wena a Ndafeeme

i i njega yo a kayit kay recipicé i i njega yo a recipicé

meete refna moo i njaga fule leŋ oxa financé na in den koyt a ley'a yee i njega nga récipicé xan i financer eloyo ndaa bo ndiik i nga'a fule financement de in way njema na qoox in daal njala yo njikwa kuu i njukana i ndalfooxo ngotin ndako njik teenoyo produit ke ndako njalo yo

keem mbaat kaa teen ten refu yee calel ke jafe jafe fee in fop ten refu yee ñak produit fee i njega nga xaa damit na in bo jeng produit fee yaam kaa i njega commande ndaa i njeg kee kaa i njal tuuna to oxu na jala tamit to jegiro kaa ja l toona calel of mbee suur ndimle daal oxu waag na dimele a in rek kaa i njata ta moƴ ta faax na in parce que kaaga ka ref no kee ando naye kaa tarde na calel in i mba njeg commande ndaa i njeg kee doole faa i njal tuuna parce que xalis refee meen wagaamo jeg cotisation xaye o feet jeg ki num ndaa i njga nga xaa damit na in boo i njeg départ xan faax na in kaaga daal in way ngendan oxu waag na damta in no kaaga i mbañee saaku kaaf i mbañee mboq i mbañee saaku maalo to keene i njaltano yo

xa'a i mbada fule fa den maaga yaam comme kee i soogo commencer a to i ande calel ke nama demo'ooru i ndeta koy boo nga o njirño nge yaam ke'i kos kos na a neewa nga a maya nga ina suta benefice to benefice fee ina njirño ran kam maaga koy xan i moof fo yaal pin in yeg na dene nene fo nene ku kiin teena waag na a cooxa nga in i ngar mbisiidoyo i mais no kaaga ndaal i ndefa fulu

ndigilo Djiby ke den fop keede leyna den refu teen rek tiye moo a ceemo rek fa a koorgoorlax wax deg iwey nga'a teen a qoox in parce que kee ando naye waaga ref badoola mais ñoowta ñoowit baadola mais nee i sup tita cereale fee in wax deg re'ee na qoxa xe in daal o buga nga nan ndigil parce que waaga xemban nee kene kaafo rek o xemban tin naa kaafa xemban teel mais kee laxasuna kam fee fo kee refna kam fee fop wax deg i an iranoyo moom wax deg ndigil rooga bugu

a wax deg koy waag kee andel parce que ande kaa compliquer too kaa refe leŋ refee ɗik refee tadik

xa' a tiye moom waagiro leye keeke a yomba rek nan xa karaw ret karawik deded parce que kaa jeg keete yonit na roog moƴu wax deg kaa ando naye refe leŋ refee ɗik to daal a maya <laughs> i boo xaye rek a jega fop <laughs> i wax wax deg tiye moom in wwey nga';a teen a qoox in o ndango ndang i mbuga yit oxa dimle na in yaam tiye moom ande fop kaa chere na in mee i toloox na waaga jal bata may ndaa yit o jek wa ngaan xano leye keeke de xam waago sut teen nangam mais o jik wanga teen kee sutoona teen fo kee frais oona teen no bagage ke wax deg kee o yoqind kata may kee kon ande i mbañ kee oxaa ando naye xana waago gar a dimle a in jeg kaaf ndikii ndiki nene a yoomba mais keete yoon ta ka jafeñ maalo tamit aussi naaga a ñaawiin fop

kee i njala ta fop daal manaam ke i njaltaa fop rek

a jega mene jegee mene yaam a jega kaa ando naye o kiin na inoora kam in i cotiser na qoox in o xaaga ret a waand kin Dakar wala Thies a mbisiidin fop wax deg coono fee dal a ɗoma daal wax deg yala i refee kaa yomb na koy refe yit o ga kaaf o ret un nin e karaw jeg xa karaw a jega mayu kaate yoon ta to fop kaa jikeel na xalis to i njega fule o ndimle mete ref na de kaa i cotiser ana a qoox in njeema daal yaam i mbuge yen yaam a njenga waa ando naye kaa mboda maana xaye a leyaa ye co keene ndik de nganjin parce :far que a miña meene lakasa gara meen kaaga fop

iyo iyo kaaga yoo koy ten taxu koy in fa qoox in i mbiya a koor goorlax fa matu sik comme ca xaye rek meede seetu na in i mbadiid kee maaga kaa i mbug i njel maaga i mbuge ŋastan i mbugee caxaan lakas gar me'in tamit moof to fogiro fo in tamit taxke o an kee i mbiya kaaga moom i saqaan bata doy i kaa i mbeg waa

i oxuu garna leyee kaa bug i njang nin to te saq secret um to te ande o xeeke moom awaa jang nel i mbañee dara yaam i siise moom roog moƴu ndaa feek kaa i njang nel nee i njang ni teena i mbung ko njag nita i sutooxa nga tamit kuu i njanga na oxu andaaye fogaa kam in gar bugo an kaaga xan i mbiya nongo ten ndaa yit refee n' importe qui tena garkaa a waago an kee i njala xaroo axa kay xano an Djiby <laughs> fogiro teen xano gara nga i njang nong inchalala

mee i njik taa materiel ke fook i mband bo Thies wala Dackar i maaga i njiktaa etan kaa kaa i mbiyoogu mbond mene ngoyit mbandenel tout a jega xaa refna maaga i ngooya ngaan te waanda na in tout a doonin naxa auto xe te gariid na ande kaaga bo xaye o fiya ngaan pod nu te ref na koy xana paasa a reta gara xana paas Thies bo Fatick xana paas Fatck bop mene yenisaay i ndet Dakar i mboka tanga ndako cotiser na qoox in a paas o yaama ret a jikik a jika nga a gariida a somba in i soogo njal

ine njikta no marché moom magazin yoo ii ka i njala fo den

fop kaa i njikaa a ñaaw kaa i njika kaaf fo mboq nene fo maalo fee ande refee maalo fuu daawo na daaw refee maalo fu daawo na daaw o jal tin to refee mboknu daawona yit kaaf ke koy yenisaay in na njikaa no qoox in kaaf ke i ŋooxa i

a refa ngaa kaaf ke wala maalo fee wala pursiin ke wala a ñaawa ke ku refna teen ka'i njega ƴaar kaa i njegaa sanjum kaa i njega xa karawum kaa i njega cakri um naxik kene refa a refa nga njaar ke xawma kaaf ke xan i njeg saaƴ xan i njeg njaar xaan i njeg xa karaw xan i njeg cakri te ref pursiin ke la ,meme chose a ñaawa ke la meme chose maalo fee fop ku refna teen kaa i njegaa teen kaaga fop so poudre fee koy xeet naxik keene tout a ndaka mbokat fo lakas lakas soga njal poudre fee na jawanel xa bébé xe

meme o maak axa o maak sax a waano ñaam

kaa roka kam poudre fee ɓaak le kam poudre fee roka

xa'a ɓaak i njik ti kiran Dakar kaa i njika na qoox in ndaa anda meete refna boo xaye dara yoombe meen ɓaak pour o ga'in soom bo jik teen kaa doyoonga ten jafeñu kee i mbung na pour i nga'in kam saate fee boo njikin meen ten jafe ñu ɓaak a jega meen ndaa ne'im kee i soxla aa pour i nga in boo njikin globale jaf leŋ ten yoombeeru i ndaa ɓaak kay a yoomba

o xiido leŋ kut ren soom i soog no commencer

kaaga fop i ngalataan comme ca a reta nga boo seeqa sutu meene fop a naa tane aa a soɓ andaa koy i njego ndik i mbaa njik depot a fiya ngaan i mbug kate njikaa par detail kene ndaa andaa yee mene i ndef na yu i mbung na o njal kaa i ndet kaa njik par doole in a xatil na rek i ngar njalin te fag ndako ndet njik kee doole in a xatil na rek naaga rek i mbi tano yo

a cikaxa le jegee jafe jafe a jega jafe jafe parce que meete refna i njala nga boo pare magazin nene im jikoora a ñakit maaga i depot a fop oxuu andonaa teene mee genoona a jega wee laatoonga teene mbisaam nangam fo nangam i njutanga ko leya yee jegaam commande nangam fo nangam jil kaaga ret mbis jiku dako mbisiid xalis fee ndaa mene i ndoona na ndoon a part commande na na sutwaa saate fee meeke i ndoona ine ndeta sen jaf leŋ de i mbisan boutique naa Oustaz Omar o NDias i o xaaga mooma mosa damta in

kaa i njegan

ne ndeta fule foire o mat roog moƴu yee i commencer yaaga foire fe xido laaga passer a ten i soogu demarer calel ke in i ndeta fule foire s

mete refna xaye oxu ando naye bugaa dimle a in a cooxa nga in xalis i njang o jik maalo cooxa in i njang o jik kaaf coxa in i njang o jik pursiin coxa in i njang suukar a areer ɓaak fop ku jikoona teen o caxa nga in i mbuga parce que keene fop kaa i njal tan a reta bono kayta kene i njaltaa packette akee yiin etiqué kee yiin tout kaa i njikaa den

kaa jeg oxaa na jala nan a in speciale i soxla anga rek i leynee i soxla a temps de ticket wala de packet te fi a envoyer a in wala i ndet ngot kin i

xa'a ku i njalna teen o kiino kiin jikaa teen ke bugoona ret jal kin to i ngesa nga commencer njalaa ke i njala rek i ñaama mee i njal taa kaa i ñaama ceebu jen dugub kaa i ñaama ñeleng

aka waago ref ceebu jen faa jaw toona kaaf comme ne o jaw jawta jawit ceebu jenof jaw tin kaaf njaar kene o jawin comme nene xaana jawa couscous marocain njaar kaf fop kaa jega kam faa i naanga njalaa kaaga i ñaama mbaya i njut kaa

in ine njawtaa kaaga mukk xaƴa koy oxa jikna jawit no mbinof oxu jikna jawit no mbinof de kaaga i mbaage ta tig ndaa ke i njawaa daray kitmasi rokee teen fo jemole kaaf ke soble laaj xaja ay geej kecax ge iim kaa i ndukaa i

kaa moƴo yakaaraye koy yegiran a yegoyo parce que o leŋ teen jika fulee wax deg ino i mbisa fule sen yit xa'a i essayer mbis seno mat wax deg fa yala ten taxu um yakaaree xaƴa yegiranoyo

i Guorgui Ndane xana waago jawanal teen ndaa andaame bata yaqa ngurmbaan ne de ngurmbaan ne njar ke de moom bo jawa nuuma <laughs> xam meembin mbisiidongo teen radio laa yaaga xay ii o xaaga moom bugee ngurmbaan njaar <laughs> andaame koy nan aam meene emission um naana sax bata ndukaa in de baa leyee teen futwum xaye yaaga yaaga couscous feen maalo fee tena futoor u ndaa yit kaa fi un kaa fokat un fo fosoow koy axaa

i ten sukandikoorum de wax deg fa yala yaam mosinumo fi tefee yaga fi'iim formation mosiimo jal keene moom i a feeña teen moom roog moƴu

kaaga fop jega fulee moom bindimo lettre to o kiinit wax deg binde o lettre a mbisiida in i njega fule teen dara moom

i coté ye nit ne moom wax deg kaa i moofa moof de yaam i mbokatoora mbiya njala calel kene Ndeye Coumba feeke ando anye no radio le fogu teena fogu ndaa koy a ret a booa bugo bo mbugo leyee te fiyel no radio le a annoncé el no radio le ndaa yaaga moyen fee i njeg a fuleeru daal pour i mbisin no radio le i i ndeta bo leyin fo ten te leeya ine emission ne bata leyel andiim trois mille o foogum naaga ley'u de mi koy kaaga koy ten saq u jafe jafe fee parce que kaa ley'u yee trois mille fee jaf leŋ a ley kele ley i kaaga ree'u kaaga tax'u in tam i inwa fule no kaaga annocer a fulaan moom sen sen

Djiby keem deɓkaa teen ten refuyee in daal xaa dimle na in ten i mbidaa ndimle fee fop gor we yoo xa ɓiy xa time xe yoo i mbañe leŋ daal i ngeefe o leŋ tamit nu kuu kiina waag na dimle ta in rek i mbay taaga i mbañee ɓaak o saaku ɓaak oxu mbisiid na in i mbañiran saaku areer na aan o saaku sukar ne'aan kaaf ke fo maalo fee moom ne'a num boo pare keep kuu kiina dimle na in no kaaga i mbañi ran xalis fee waxi nopi yaam xalis fee i ndaawa ngaan i njikin to xalis fee koy a moƴ anga teel sax instant fene tena moƴu faax na in i mbaago teelo coxit instant kene koo ga'a waa na ŋotaa xalis a areer wene ŋotaa xalis kaaf a fiya ngaan ba suginoyo a mbaago coxong kaaf wene a mbeesa areer den a mbaagongo cooxa areer o waago dépot xenan commencer a fulaa i ndimle ne daal nu te moƴna ñof a moƴo arranger a in i mbugee teen kaa ñaleena i

maxey gidmaa fop to simna fop wasan taa xaq to wasan taa to waasnuwa e o fogole naa nan gilwaa in keene rend u jafe jafe in oxuu nanuuna to yeen waagin i ngeefe dara i njile o kiin tamit i fop daal i leya ku kiina waag na teen rek to xeeñ fa jambin in way moofa ndeq xxa mbay in

keem mbaat kaa teen comme kee de leyna rek keede leyna moom in way teen no kuu i mbageena ndimle it daal i njang calel ke in moom i ngeefe teen o leŋ oxu waag na financer a in tam i boo i mbaago njal itam i njal financement daal i mbag angaan o jeg i i mbaago njal daal mbaago njik fop depot

jokjo njal Djiby in way ngid maa fop sant a fop oyo in way leyange o jafo le ñaaj toona bo gar meeke no ke paax keeke inoroona yasam o xaadit tiyaaba faaga Djiby yaasam o radio le moof ba suptooxo télé waay ngid maa teen a Ndane a paax paax waay yaam wax deg fa yala mosiimo inoox maaga leye maxey reta formation bata jeg kaate doon na taaga lakas bo neeke neeke sax wasinum no mbina ka mjonin na ndata le leyin me maxey fada maa Fatou Ablaye oxey leya xame mide fogum Fatou Ablaye ndiika jega tong im moof <laughs> toujours toujours daal maxey reta maa Fatou Ablaye i de wax deg jooka num a njal a paax wax deg école ne sax fog iim teen jooko rewe yita njal to yamaak Khady Ndaw feeke a soɓaxam boo mbin in a leya xame gari école naa im leyin mee a mi de école ne NDane a leya xamo ten ndaa wax deg jegiimo daaw te leyaame in fop i njegee o daaw ndaa waaga gar den wene fop im njoka dena njal a paax yaam a mba'a ndok teen to ɓek ki raamoyo teen yaam wax deg fog iim teen fog iim na liste le ndaa koy den ɓeka xamo yo im njoka den teena njal a paax paax gid maa den yit njoko njal

groupement le in moom i ngesanga ndoq salle le jegate xene maago xene o ndeɓo in fop in mbogu yaay mboga faap nen saanj fa'a ñaaw i mbiya pañ kee koy o kiino kiin andaa cer ne jegoona fo'o kendof o coox no ten bata mat baa naan sip ndaa nene o kiin fo o maas rum i mbiya kam faayit ŋasa njala jama ak salam soom ref ma o leŋ dépasser ee o kenum it o leŋ fiyee ma kaa wareerona fi wala o leyma kaa wareerona ley jege to yeebo rooge fiyat na ino mat wax deg fa yala

gor waaga raange sant aa den to xenda na den roogo yaal yasam kuu de mbung na fo ɓasil den yasam roogo yaaloxe sene a coox na den parce meete ref na xaye wa'aamo leyee reunion o kiino kiin o kor ma leynee xeey jegiro o daa ka i mbi kaaye wala kaa i leykaa yee ndaa a koomalu yond ma o telephone ole mi leyee alo refa nga bana Asette fene maxey leyan kene jega te iyo nu ley toona rek te iyo maxey garaa den wene moof na fop Khady Ndaw o maak jingoo fapotewesoo koy ndaa ndiiki lulu tum maa ten o reta nga leynee te gariid ndiiki ndiiki a soɓ te soogo fudwaa marché Niakhar te xanj ma a table um a gariid mete refna daal a adax koy felee a ɗoma ndaa a fela yit jam soom ndaaa meete ref na daal jam soom refu kam in gidmaa den yaakara den parce :gfra que meete ref na a mbaa a leyee ca weeke Fatou kaa i maagin Khady Ndaw a waag a leyee o ɓeeso o kenum neen o kenum neen weeke leye maagiraam weeke leyee keete maak taxama jaake nda wax deg fa yala kaaga fop jegee teen mu ley tuuma rek de ngar i mbokatoor ngenanin bata xen i

i numero ne refna no étiquet le oxuu ndeet na taaga o soxla anga in rek o xooyit mbanu xooytoona taaga o daawam i leyo yo i a waaga i waagan mo ley 77 o 640 20 16 i 776402016 i 776402016

i oxu xooyit na numero naaga ku soxla oona mee in daal o xooytanga numero naaga xano daaw raangeer na gidmaa den to sant aa den xenda naa fop jam ndiing ne ref ndiing baneex ndigo wersek foof le fudu a ɓuuɓ yem ku kiina xoox na teen yasam o jegin to jirñorin fo ɓaslof to ngind mang wo o wo fee jang na responsablité of deplacer oox radio laa boo mene rien que pour o damta in soom yam kene damitoo parce que oxuu nanoonga xaye to yeen teen tog xano fi'in to kaaga fop roog fa'wo yoo yaam in mbar'u mbaago ngar to i ngaree ndax moof mee i moof na rek njala calel in to o ndeete xanja calel ke o moins a reta nga baa fod neete warna fod awaa ref o njiriñ saax le tout ndaa meete refna xaye yaa te in yaa projet ne in waa Ablaye xaana ten mbissidu in projet ne fo saam rooga yirmin Ya Khady Dione yaa projet ne eet na gar miña koy a fiya xa qiid comité ke tout kaa wida den a ngaayo moto um comité nu refna te wida den boona comité in neeke kama Sombene mi feeke lul u kam ñaaƴ bo maa maire refe jaf leŋ refe cafa ɗak ndaa pour te xooyit reunion bo wiin we ŋetoyo te mbaxtaanoyo kene oxuu te leyeena o sofanta lin bo meete ref na sam rooga yirmin Khady Dione ten jangu decision xooxum fa Ablaye dene Ya Khady leyaa comité yoo comité diw ref maire comité yoo comité diw ref maire mene boo xa siid fop comité den a ngara Diomboul koy oxay Sid a gara ndeer a leyee kaa goɗ waagiimo inoora xa siid toujours garida mene yaam école ne par kiran ndaa waaga xaaga kaaga gul nun ndaa Khadjire kaa ngara Kombosikim kaa ngaraa Narene kaa ngaraa a sombida in kamo Diarekh <crosstalk> meete refna koy gid maa gor we o kiino kiin maxey gid maa o korum sant an too yaakaran to i leyane i ñaaƴe kom leŋ o jafo caaxan i ɓugee yit kaa neɓaan na ku i ñaaƴa ka leey nañ te gin na ndat kaaga soom i mbugu tegin na ndat kaaga soom i mbugu ngendana roog yasam o roogo yaaloxe a ciya in kaa i motalit na yeene in gid teen koy Ablaye fene aussi o xene naa dam taa in wax deg fa yala

Njoko waay maxey simnaa nuun fop fogole to dokle a nuun no bes fee groupement le de groupement GIE Ndimal Ndiambot o a inoor koy no programme PLAM 2 fee i programme PLAM 2 fee initier uno yo a mbi teen groupement mayu no saate fee Diarere a mbog'u no sit ke njilee nayo ndiikoy mi saqu groupement le wene te ne'el Ndimal Ndiabot kaaga daal owey no transformation Cereale

ndimbal njamboot de kee tax na te inu gonle paangan Ndimbal Njambot ten refu yee dimle rew we na njala no kaaf ke yaam o ga'a nga transformation <hesitation> cereale fee kee ando naye kaa farna no maalo ŋaaf mboq wogum fa'a ñaaw kaaga a tranfomer ayo a mbiya teen saaƴ a mbiya teen xa karaw a mbiyaa teen poudre kaaga daal a njalaayo njalaa a njik wanoyo a jgaa teen benefice :far den <hesitation> a suta nga depense kede yoqind kaayo kaa yond nuwaa yo

2019 daal programme fee commencer u 2019

i mosee mbi yam mumeen in daal no transformation i commencer commencer mbi ten formation fo rew we de ndee'u formateur formatrice ɗik wene ŋot u tiyanam tranformation nam koy cereale fee a yond nuwa teen a mbissid a den premier lot fee daal keede njalit na njalit fop ten mbissid na denoyo yeede njang na baa njut yit yeede ngada kaa xanj un fo groupement fee mais a part ca njegate lakas kaade mbina fo deno yo den na debrouiller a qoox den a mbaanda produit a njala yo

ndimal ne i njega fuli ran mais daal owey njikwana qoox den daal ndimal ne kee i mbiya ful na daal ten ref partenaire ke ndefu ke nu mbog na programme fe i mbina ɓekin no facebook fee pour mbaanda fulaa teen xaƴa vu pour a nga'aanoyo pour a mbaago ndamta inoyo comme neeke nu mbi iid na neeke i a present :far koy i njega fule partenaire speciale faa ando naye xana dimle a in no calel ke kude njala daal dena mbiya na den a qoox denoyo dena corriger ana qoox denoyo den na ndeetayo neede mbi it na baa njegolyo produit den i mais njega fule partenaire speciale faa ando naye ana dimle i daa denoyo progamme fe tam jegee lakas xalis faa de cooxna den pour de njalikoyo ku de njal na dena debrouiller ana qoox denoyo den na ndeeta ndax kaa nama mbi taaayo baa njeg produit den njega fule pratique speciale naa ando naye kaa fiya

xa' a i ndaawa fule i ndaawa fule been financement mooom financemnt moom financement faa i ndaawa ful na jega fulke teen bon ñaaƴ niran kee refna o ñaaƴ sax xanja anda saate fee rek neete yond noora ndaa xaye moom i njega fule financement fa leŋ i financement moom i ndaawa fule ten o leŋ i parce que mene GIE ne i nganja a leŋale i mbisan mana departementale developpement communautaire ai ngaƴo leŋole pour financement gar angaa yee i mbiya campagne it a ley'a ine pour xana mbiya ninoyo ndaa yaaga bo xaye i nana fule teen tig i leya fulaan dara i manifesté

xa'a goor we mat a cela nda col Ndane fee saq ina alphabetisation fee rew we Ndane Diafat fee kor Asette ten saq u alphabetisation fee rew we ande programme fee kaa ley uye fat i initier no alphabetisation kaaga pour mbaago mbiyana qoox den a lire ana qoox den a calculer a qoox den a rend u uniquement pour de mbaago a lire a mbiya na qoox den comme a mbuga nga mbi projet qoox den a mbuga nga mbi achat den a mbuga nga mbi calcule den a mbbago mbi to ɓek kee teeno kiinoyo kaaga in u alphabetisation faaga alphabetisation faa koy a faga deux ans reend u a faga i ndiiki moom den na ndimle ata a mbaa jega formation ka de mbarna mbi koy pour gestion de GIE a partir du 31 au premier pour deux jours no ngolo ngene i ndefna ndef i

o xooxyo le um xooyka den ten refu yee de ndimle rew we taa ande keede njirña o njiriñ denoo yaam keede njegaa mene kaa kend kanoyo rewe kuu de njeng na mene kaa kend kanoyo fo ɓasil ne xooyka den ten refu yee xaƴa de mbaago ndam produit ke a njikaa deneyo i partiquement o ndeeta nga produit ke weena njikan mene saafe fee kee moƴna tee may genar we yoo ii kee moƴna tee may genar we yoo fo xa maitre axe enseignant ke xaƴa ngoor ke ndefeer na meen ando naye ngene meenoyo leŋ leŋ koy ana njikanoyo saate fe nda xaƴa kaa jegee wiinane yaam njegee place fixe kaa ando anye mana exposer ayo keede njala kaa ngara rek a mbi inoyo mbend ne meeke a ndoon meeke men restaurant le Fatou wena njona nga'anoyo a ngara njikaa ndaa njga fule place fixe yaam maaga kaa ley uyo dene den njegun nda maison faa njuta fule boo xaye to njega fule place fixe faa ando naye a ndi'aanoyo pour maade njukoora yo wax deg fa yala

kee bug ma ɓaat teen de ten refuye saate fee daal fada ande o kene o njiriñ developpement yoo developpement fee yeen te gar na programme FLAM 2 fee ɓisiidun FLAM 2 yit yete ɓisiiduna kaa leyee programme de lutte contre l' alphabetisation

te reend u case tadik trois categorie xa teɓanongaxe xa caand a koora xe fo rew we na njalaarewe na njala yit ten ref les femme en activité parce :farq ue ale soɓeyo tewoxa ando naye fiyee tig de ndamb dinoyo te ref femme en activité ten rend'u groupement ke rew we neeke deuxieme tranche ne a reend u les jeunes apprentissage des metiers de ngotit o de 25 de 16 a 25 ans kaaga reend u deuxieme tranche fee premier tranche fee a reen u alphabetisation xa eleve axe ando naye ka teela ŋanja cango yo to ande kee tax na de nganja canga yo de recuperer u den pour tois ans pour de mbaago mbi examen a numtu yo dans le cycle normal kaaga reend u programme fee saate fee koy owey ŋanja rew we den de mbinuyo parce que a ɗom atrop pour o jeg xa eleve bo xaye classe ke in keeke kaf un fee i njega classe kaa ando naye ay quatre eleve na ndefa maaga cinq eleve six eleve sept eleve parce que wiin we ngim ee programme fee parce que saate fee meeke i mbiya meen deux ans kaa ando naye nje xa eleve kaa ɗom rew weeke pratiquement mayu teen